ka i ɓiyogu mbian mbian ɓian bolata leyna yee tabaski xoy matiidaa koy aaaa li leyee koy aca koy xu sak i na ten o lad koy rabdidi meta ref na koy a kef ten fadatu i gef ñet cabi fee i lima naŋa xuu refna diw teniŋ pod nene tego pod nene tegu um calculer boota mat coxin diw na diw na diw na boo fopa ŋet fop pa ŋeta ŋaa koy soo i sogo ŋar no benéfice faa benéfice faa tamit ka i ŋaƴ kan fop ne da ɓod ne win we fop pa ɓod na waɗee rawa fo rawee foop ne win we fod ten no xotaa xalice fee ree ina na benéfice o xaƴan na den fop xuu ref na o xot ɗii koy mee kam mene mom naa na solidarité ne solidarité ka i ngaanj jo gunoyo waw solidarité in ka i ngajoogun oyo de a njuta nga njut i ndeet solidarité o kiino kiin ke deɓoona maaga i ngot ngaajir in moom naaga i mbi yoogu